Abe ame ɖe ku woyi amee ɖiƒe. Ame ɖewo do awu yibɔ ya wole akpa ɖaka ɖe ta. Ati ɖewo le wo megbe, agɔneti. Eɖewo tse wokpla bag. Ŋutsu ɖe do awu yibɔ ɖe abe kɔ nu dzẽ ɖe ekɔme.

Ŋutsuvia le ʋe ɖum tso asi da ɖe anyigba, nyɔnuvi ɖe tsɛ do awu ʋi. Eɖɔ gaŋkui yibɔ. Ŋutsu ɖe tsɛ kɔ nu ɖe kɔme ɖɔ kuku. Nyɔnu ɖe tsɛ tɔ ɖe xa tsɛ kpla bagi dzɛ̃ aɖe hedo awu ʋie ɖe. Ɖeka tsɛ tɔ ɖe afi ma abe nyɔnu ɖeka le asi ƒom hele nu kom

Ɖeviwo le woɖu. Ŋutsu ɖeka le wo dome. Wokɔ nu kɔ bla wobo ali. Woɖiɔ dzonu ɖe kɔme. Amewo bɔbɔ nɔ kpukpo me. Agbaɖɔ ɖewo tsɛ wole fi mi. Ŋutsuɔ ɖeka do awu yee do afɔkpa yee tsɛ. Ɖeka tsɛ do awu dzẽe ɖe.

Ame etɔ̃ ɖe le wɔ ɖum, ŋutsu ɖeka medo awu o, ekɔ dzonu de kɔme, yevu ɖeka le foto tso wɔe, yevuɔ edo awu yibɔ, ŋutsu etɔ̃ ɖewɔe tsɛ bɔbɔ nɔ anyigba, ɖeka do awu blu, ekɔ nu ɖe tome, eŋu eve ɖe tsɛ tɔ ɖe megbe fi mi.

Ŋutsuvi eve, ɖeka tsitre, ɖeka tse bɔbɔ nɔ anyi, wole tu ɖe asi, ɖeka ɖɔe kuku, ɖeka do nika yibɔ, dzɛ ɖe, agbadɔ ɖe tse le wogbe, ɖeka tse le fimi, ekplɔ ɖe tse le efimi, ɖeka tse bɔbɔnɔ kplɔ dzi, egbewo tse le emegbe.

Nyɔnuwo xa ɖe teƒe ɖeka, wo bɔbɔ nɔ anyi, ŋutsu ɖe tɔ ɖe fimi, woa fɔgbɔ ko kpɔm wole. Kpukpo ɖeka le fimi, wokɔ nu ɖewoe kɔ de me. Nyɔnu ɖe kɔ bagi yibɔ kɔ de ata dzi. Kpukpoa ɖeka nye dzɛ, wodo afɔkpa yibɔ. Ŋutsua ɖeka tsɛ do afɔkpa yibɔ gake nuɖewo le edzi.

Mɔ to eʋu tsɛ to ɖe mɔ to ŋutsu ɖe lɛ eʋu megbɛ nye eʋu dzi ye ŋutsu ɖe kpla bagi eye tsi xa ɖe anyigba aɖuɖɔ le emɛ kusi nye le etsiɛ me le anyigba le fimí ŋutsu aɖe nyɛ tɔ ɖe exa le fimí abe ekɔa asi de kotoku mɛ

Abe asime, ame aɖewo tɔ ɖe anyi, eɖewo tse kɔ nu ɖe eta, eɖewo tse le nu dzram le fimi. Eŋu ɖewo tse wotɔ ɖe fimi, ke he eŋua ɖeka le dzɛ ɖe. Sowuiwo tsɛ. Sowuiwo sugbɔ le fimi. Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe sowui ɖome. Dziƒo xɔ ɖewo tsɛ, atiwo tsɛ le fimi

Ŋutsu ɖe le nu..abe le moto kum nyɔnu ɖewo tse bɔbɔ nɔ motoa me ɖeka kɔ vi ɖe megbe wo pete wokɔ nu kɔ bla ta, ŋutsuvie le moto kum le nu kom. Nyɔnu ɖe ka tse le nu kom ɖeka tse tɔ le megbe kɔ nu kɔ bu ta, Nyɔnua ɖeka kɔ asi de notoa dzi abe ɖevie tse dɔ alɔ.